Kyimisoolo kyemusiru kyiliwo kyitaru, kyimisoolo kyino kyilikho tsinzika tsayikotamo, kyilikho kama'afu kamamali ,kyeyakhile liloba limali khumukongo kyewe, kyili khukyendela ,u bunyaasi u ubwosiba itayi bisaala biliyo byatsowa byasimba

Umusaani ni babaana bewe bekhale khutikiyi, inzu yabwe bakyombekha ili iyeliloba bakyimala sibakyisilamo taa, umukhaasi Ali khukyenda khulwanyi wa'ambile imbako mungono weboyile i'leesu mushikuku

Umusaani uli khusindikha i'gali yewe ilikho kamatoore Isi abowele khungaki ni khundulo wakwalire ikofila imaali ni saati ye kamakhoono kamaleyi ni mbaale imaali, babaandu bamwongelekho i'nyuma ni tsi tsingoongo tsili itaayi

Babandu bali khutiima tsindimo khulukewa lwabwe, babandu bano bakwarire tsimbaale tsinyimbi ne tsi tshirt shangaaki, urangiile wakwarire imwanga ne i’tshirt iya green, uwililekho akwarire ikaki ne i’tshirt iya blue babandu bemile khundulo balolelele.

Musiiru mulimu bunyaasi bwatsowa bwasiimba, bulala kumuumu kwayosha bwayomakakho, bubundi bushilikho bwa green khasaala khalimo khatsoowa khalikho kamaaru ka green bunywinywi bu bili bwa kwilekho buli bwa blue.

Umusaani wa'ambile kyi mishendo kyibili mungono mwe wakwarire kumusweta kwa green wamemele ni bag imali khu kongo khwe ali khukhukha khukhwama mulukyingi mungakyi mulimo bisaala bikali ni bunyaasi byasimbilamo mulimo ni ka mabaale.

Tsinzu tsili tsa'pamanent tsilyawo bakhupa kamabaati ka'green ni khakheko Khali khunulo khekamatafali ishibapa bakhapa kamabaati khungaakyi taa takataka alinyuma umukaali batsukhayo kamandu ni kameetsi kaliyo kayirengekhelayo kama...

Umukhaasi waboyele shitambaala imurwe, wakwarire ne izabuli mumilo mwewe akwarire i'blouse iye blue ilimo bwa pink, yabaamo buwanga, yabaamo bwa yellow, yabaamo ne bubesemu ashifuuba wewe.

Tsintsu tsetsigorofa tsili mulukyinji mungakyi tsintsu tsino tsaleya batsikhupa kamabaati kamabesemu khungakyi ni tsimotokha tsili imwalo khulugudo ni tsintsu tsifiti tsili imwalo batsikhupa kamabaati kamabesemu.

Basaani babili bali khukuliisa bibindu bye khuulya tsi musaawu tsilimo tsindala tsimuufu tsindala bisinza ne bibiipo barere awo bali khukuliisa tsinyanya, kimiyembe, kimichungwa ne bibindu ibindi.

Bakhaasi babili bali mukhatale umukhaasi umulala wakwalire i'ngubo tsimaali ni kofila imaali bali khabukulisa bibindu byekhulya, umulala wenamilile balikhukulisa watermelon kamaroofu tsi naa kamapapali bali khukulisa ni kamawondo